Mukupona kwedu tinoona kuti tinofanira kugara techikarakadzisana kushambe nyara kuitire kuti tisabatwa ngematenda akasiyana siyana uyezve tinofanira kugarawo techishambe nyara paya petinonga tichinge tapedza kushandisa zvilavha.

Kumakanyi kwedu tinofanira kuendawo kuzvibhedhlera teinobairwa mitombo iyo inoita kuti tisambokasira tabatwa ngematenda akasiyana-siyana, uyezve dzimweni dzenguwa tinofana kukarakadzisana kushambe nyara tisati tarya zvikhafu.

Mukupona kwedu kana tikange tarwara nematenda akasiyana siyana tinosise kuendawo kuzvibhehlera uko kwatinopuwa mutombo inoita kuti denda ratinenga tabatwa naro rikasike kupera.

Mukupona kwedu ana mai anofanira kuenda nerumbwana dzawo kuzvibhedhlera kunoo rumbwana dzawo dzinenge dzisiri kuzwa zvakanaka kuti dzinokwanisa kunohloyiwa pamwe nekupuwa mutombo iyo inoita kuti dzikasire kupona.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti madhokodheya vanogarawo vakandxoka zvihlongo izvo zvinoita Kuti paya pavanenge vechirapa vantu vanorwara ngematenda akasiyana siyana Aya anokwanisa kunge echitapukidzira kuenda pane umwe muntu asavabata.

Dzimweni dzenguwa tinofana kuramba tichi karakadzisana ngekunge tichi chengetedzawo dunthu redu ratinogara. Izvi zvinoita kuti tisa batwawo ngematenda uyezve Tinofanira kushambe nyara peshe patinoda Kurya zvikhafu.

Ngedzimweni dzenguwa tinokarakadzisana kuti tinge tichishambe nyara peshe patinenge tichida kurya zvikafu uye kuti peshe apo patinenge tapedza kushandisa zvilavha tinofanira kushamba nyara dzedu kuti tisabatwa ngematenda.

Eya kana teinge tazwa nyama dzedu dzeipanda ngatiende kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinte apo petinenge tozobairwa mutombo uyo unoita kuti tikwanise kunge tichipora ngekukasira.

Nedzimweni dzenguva muntaraunda dzedu dzatinogara tinofanira kuti pese patinenge tapedza kushandisa zvilava tino kushamba nyarakuitira kuitire kuti tisabatwa nematenda uye nedzimweni dzenguva tinofanirwa kushamba nyara tisati tarya zvikafu.

Tinokurudzirwa kuti ngedzimweni dzenguwa kana tikange tazwa zviyaeyo mukati menyama dzedu tinofanira kurumba kuenda kuchibhedhlera zvinenge zviri pasinde kuti tinohloyiwa pamwe nekubairwa mitombo inoite kuti tikasire kupona.

Mumanharaunda mwedu mwatinogara tinofanire kugarawo techikarakadzisana kushambe nyara peshe paya patinenge tapedza kushandise zvilavha uye futi patinenge techida kurya uye dzimweni dzenguwa tinofanira kuendawo kuzvibhehlerya kunohloyiwa pamwe nekuhinwa mitombo inoite kuti tigare takagwinya.

Mundau dzatinogara munofanira kuonekwawo midziyo yatinoshandisa inoita kuti tinge tichikwanisa kupona zvakanaka pasina kubatwa ngematenda zvakasiyana siyana.

Ndau dzatinogara dzinofanira kuonekwawo zvibhorani izvo zvinotipa mvura yakachena inoita kuti tisabatwa nematenda ayo anokonzereswa nekumwa mvura yakasvipa.

Munharaunda dzatinogara munofanirwa kuwanikwawo zvibhorani izvo zvinotipawo mvura yakachena kuti tisakwanisa kumwa mvura yakasvipa kuti tizorwara nayo hino tikange tavakirwawo zvibhorani zvinoita kuti tisabatwe ngematenda.

Mundau dzetinogara munofanira kuonekwavo zvibhorani izvo zvinoita kuti tinge tichikwanisa kumwa mvura yakachena. Iyo inoita kuti tisabatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Muntaraunda dzatinogara munofanira kuonekwawo zvibhorani izvo zvichicherwa mvura yakachena yekumwa kana kudiridza izvo zvinoita kuti tisakasira tabatwa ngematenda mukupona kwedu.

Mundau dzedu dzatinogara munofanira ku wanikwawo zvi bhorani izvo zvinonge zvechi tipa mvura yakachena uye inoita kuti tisakwanisa kungo batwawo nge matenda ayo ano konzereswa ngekumwa mvura dzaka svipa.

Tinoona kuti mundau dzedu dzatinogara zvakakosha kuti tinge tichiakirwawo zvibhorani iyo kwatinokwanisa kuchera mvura yakachena iyo inoita kuti tisakwanisa kunga teizobatwawo ngematenda Aya nokonzereswa ngekumwa mvura dzakasvipa.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vanhu vange vachifundiswa pamusoro paho izvo zvinoita kuti vanhu ava vange vachikwanisa kuzvichengetedza kubva kudenda iri, nekuti hino ukaona wabatwa nedenda iri upenyu hwako hweshe hwatova hwemushango.

Vantu vanorwara ngematenda endxondo, vanofanirwa kuendeswa kundau idzo dzinochengetwa antu, vakadaro apo vanenge vachipiwa mitombo, inoita kuti vagare vakadzikama, nokuti ngedzimweni dzenguwa amweni anenge aakuda kutotaka vantu.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vandu vange vaifundiswa ngezvahwo zvoita kuti tigare teiziva kuti tinofanirwa kudii kuti tisabatwe ngedenda iri tikangodzimara tabatwa naro chete ramangani redu ratopata.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vagarevechifundiswa ngezvahwo uye kuti vagare vachiziya hungangodai hwechichengetedzwa kunge kudini kuitira kuti vantu vasabatwe ngehosha iyi ngekuti inokanganise ramangwani redu.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vange vachifunda ngezvahwo uye futi kuti muntu ange achiziya kuti anofanirwa kudini asabatwa ngedenda iri ngekuti rikadzimara rakubata upenyu hwako hweshe hwatopata.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti muntu ange achiziva kuti unofanirwa kudini kuti usabatwa ngedenda iri ngekuti ukadzamara wabatwa ngedenda iri, denda rako ratopata uyezve richinge rakubata unenge woita zviro zvisina shwiro mukupona kwako kweshe.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vanthu vange vachifundiswa pamusoro pahwo uyezve vanthu vange vachiziya kuti vanofanirwa kudii kuti vasabatwa ngedenda iri nokuti rikadzimara rakubata unobva watoona kuti upenyu hwako hweshe hwatopata.

Mikhuhlani yengqondo yakakosha kuti mundu ange achifunda nezvazvo nekuti anofanirwa kuziya futhi kuthi anofanirwa kuti asabatwa nemikhuhlani iyi nekuti ukaona yadzimira yakubata woziva kuti ramangwani rako ratopata.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti vantu tinge tichifunda ndizvo. Izvi zvinoita kut tigare tichiziya kuti tinofanirwa kudini kiti tisabatwa ngedenda iri. Ngekuti ukadzimara wabatwa naro chete, upenyu hwako hwamangwani hapachina.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi kuti tinge tichifunda ngezvazvo, uye futi tigare tichiziya kuti tinofanirwa kudini kuti tisabatwa ngehosha iyi ngekuti yakashata maningi, inoshaishira remangwani redu

Utano hwe xondo hwakakosha, kuti vantu vagare vachizvidzivirira kubva kune denda iri, nekuti ngedzimweni dzenguwa ukaona warwara ngengqondo, upenyu hwako hweshe hwatova hwemushango, uyezve waakugara wakapfeka mamvemve.

Mukupona kwedu mundau dzedu dzatinogara munofanirwa kunge muchivanikwa zvibhedhlera. Izvo zvinoita kuti paya patinenge tavirwa ngedenda tikwanise kurumba teiendeyo kuti tinohloiwa pamwe nekupuwa mutombo.

Kuvakwa kwezvibhehlera mundaun dzetinogara kwakanaka maningi nekuti ngedzimweni dzenguwa paya patinenge tawirwa nedenda atihambi mumango wakareba kuti tikwanise kundoona madhokodheya vakwanise kutirapa.

Munharaunda dzatinogara tinoona kuti zvakanaka maningi kuti tikwanise kunge tichivanavo zvibhedhlera. Izvi zvinoita kuti tihambe mumango vakareba kuti tinge tichikwanisa kuenda kunohloyiwa ngema dhogodheya.

Kuakwa kwezvibhedhlera munzvimbo dzedu dzatinogara kwakanaka maningi ngekuti ngedzimweni dzenguwa atizohambi mumango wakareba kuti tikwanise kunoona madhokodheya kuti akwanise kutirapa kudenda ratingadai tichirwara naro

Kuakwa kwazvibhehlera mundau dzetinogara kwakanaka maningi ngekuti zvinoita kuti vanthu tisahamba mimango yakareba techienda kunotsvaka kune madhokodheya anokwanisa kutirape matenda ate tasangana nawo.

Kuvakwa kwezvibhedhlera mumatunhu etinogara zvintu zvakanaka maningi. Nekuti dzimweni dzenguva hatihambi mimango vakareba kuti tikwanise kuende kunotsvaka madhogodheya. Avo vanenge vachizokwanisa kutirapa pamatenda atinenge tasangana navo.

Mundau mwetinogara munofanira kunge muine zvibhedhlera, izvo zvinoita kuti paya patinonge tabatwa ngematenda akasiyana siyana tinge techikwanisa kuende pasinde kwetinokwanisa kunopuwe mitombo inoita kuti tiporee.

Muzvibhedhlera munofanira kuwanikwawo mibhedha yekuita kuti paya patinenge tawirwa ngedenda guru toenda kuchibhedhlera tondogarireyo apo patinenge techikwanisa kuhloyiwa pamwe chete nekupuwa mutombo ngemadhokodheya kuti pone.

Mundau dzatinogara tinoone kuti munofanira kugara muine zvibhedhlera Izvi zvinoita kuti payane tinenge tarwara tinongohamba mimango wekuti tikwanise kusvika pachibhedhleya torapwawo.

Muzvibhedhlera tinoona kuti zvakakosha kuti ndau dzeshe dzatinenge techigara zvenge zvechionekwa zvibhedhleya izvi nekuti nezvendau dzinenge dzechipa vantu vanenge veirwadziwa nemushonga dzawo vachipiwa mapirizi ekuti vapore

Ngedzimweni dzenguva tinoona kuti vantu vanofana kugarawo vachienda kuzvikora kunofundira kurapa antu. Izvi zvinoita kuti madhokoteya iwande mukati mwezvibhehlera mune ramangwani redu.

Vakomana nevasikana vanofanirwawo kuenda kuzvikora kundofundira kuita mishando yakasiyana-siyana iyo inoita kuti nyika yedu inge ichikwanisa kuenderera mberi ichizowanawo madhokodheya emangwani.

Eya vantu mukupona kwedu tinofanira kuti tionewo vanhu vanoendawo kunofundira kuzorapa vantu nekuti dzimweni dzenguwa mukuhamba kwenguwa vantu ava ndivo vanenge vachizouya vachizorapa vantu muneramangwana redu kuitira kuti madhokhodheya edu avandudzwe.

Antu vanofanira kuendawo kuzvikora kwavanenge vachindofundira kuita mishando iyo ingangodai iri iyo yekuita vana mukoti kana madhokodheya kuti vakwanise kuzorapa vantu mune ramangwana.

Nyandau dzatinogara tinoona kuti antu anofanira kuendawo kuzvikora achindofundira kurapa antu. Ayo angangidai achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Tikaningira tinoona kuti mukupona kwedu zvakakosha maningi kuti vantu vange vachikwanisa kufunda pamusoro pekuti hosha dzakasiyana siyana dzinorapwa zvakadini zvinoita kuti mune ramangwani redu tizowana madhokodheya anotirapa.

Vakomana ne vasikana vachiri kukura vano fanirwa kuendawo ku zvikora uko vanenge vechino fundira kurapa vantu vangango dai vachi rwara nge matenda aka siyana siyana kuitira kuti nge ramangwani redu tisazo neseka ngeku tsvaka madhokodheya.

Vantu vanofanira kuendawo kuzvikora kwavanenge vachindofundira kuita mushando yekurapa antu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vange vachikasira kupora.

Pane dzimweni dzenguwa, tinoona kuti, madhokodheya anombouyawo muntharaunda dzedu dzatinogara, kubva vaningira vachitihloya pamwe nekutipa mitombo, idzo dzinoita kuti tisabatwa ngematenda.

Mundau dzatinogara tinoona kuti ngedzimweni nguwa madhokodheya anombouya vachitifundisa pamwe nekutihloya matenda akasiyana siyana, kuti tikwanise kunge techiziya kuti tingangodai tichirwara ngematenda ari uye kuti topuwa mitombo wokutii tikwanise kupona.

Ngedzimweni dzenguwa tiñoona kuti mundau dzatinogara munombouya antu ayo anenga achifundisa antu pamusoro Pekuti tikwanise kunge tichizvichengetedza kubva kumatenda akasiyana siyana.

Mumatuntu etinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona madhokodheya achiuya achifundisa vantu kuti vanofanirwa kudini kuti vakwanise kuzvichengetedza kunematenda akasiyana-siyana angangodai echitenderera.

Muntaraunda dzedu dzetinogara tinoona madhokodheya anomboguma achifundisa vantu pamusoro pehosha dzakasiyana-siyana kuti vantu tinge tichikwanisa kuzvichengetedza kubva kuhosha idzi uye vachitipawo mitombo inoita kuti kana tabatwa nehosha tikwanise kupora.

Mundau dzatinogara tinoona kuti madhokodheya anombouyawo kundau vechitifundisa kuti tinofanirwa kudini kuti tisabatwa ngematenda akasiyana siyana aya angangodai achitenderera munyika.

Zvibhedhlera zvakakosha maningi kuti zvinge zvichigarawo zvirimo mundau dzetinopona tiri. Izvi zvinoita kuti tisazohamba mimango yakareba kuti tikwanise kuzobetserwa ngemadhokodheya paya patinenge tawirwa ngedenda.

Mundau dzatinoponera munofanira kuwanikwa zvibhedhlera izvo zvinoita kuti tisazohamba mimango wakareba yetinokwanisa kuendeyo kuti tikwanise kurapwa pamwe nekupiwa mitombo iyo inopedza hosha dzatinenge teirwara nadzo.

Mundau dzatinogara mwaakuwanikawo zvibhedhlera izvo zvinoita kuti paya patinenge tawirwa ngedambudziko ratinge techikwanisa kunge tichinorapwa ipapo pasinde pasina kuhamba mumango wakareba.

Mundau dzedu dzetinogara zvakakosha kuti munge munewo zvibhedhlera, uye pazvibhedhlera apa panofanirwa kuwanikwawo motokari idzo dzinenge dzichizotakura antu aya anenge akorerwa kurapwa ipapo, kuti ayendeswe kune amweni madhokoteya anenge achikwanisa kuzorapa vantu vanenge vane matenda makurutu.

Vantu vakange varwara ngedenda vanofanira kuendavo kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde navo. Pavanenge vachinokwanisa kunopiva mitombo pamwe nekunohoiwa kuonekwa kuti denda raunenge uchirwara naro tingada mutombo vakadini.

Mundau dzetinogara munofanirwa kunge muine zvibhedhlera izvo zvinorape antu angangodayi vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vanhu ava vange vachikasirawo kupona.

Tine ndau yatinoponera munofanira kunge womuine kuzvibhedhlera izvo zvinoita kuti ngedzimweni dzenguwa kana tikange tawirwa ngedenda tinorumba teiendeyo kuti tinokwanisa kuhloiwa pamwe nekupuwa mutombo wekuti tipore.

Kuwakwa kwezvibhedhlera mundau dzatinogara kwakanaka maningi izvo zvinoita kuti tikwanise kuwanawo madhokodheya pasinde pasina kuhamba mumango wakareba.

Muntaraunda dzedu dzatinogara munofanirwa kuwanikwawo zvibhedhleya, zvekuita kuti paya patinenge tawirwa ngedenda tirambe teiendeyo tinokwanisa kupiwa mitombo iya inopedza matenda atingadai techirwara nawo.

Mundau dzetinogara zvakakosha kuti munge muinewo zvibhedhlera izvo zvinenge zvichirapa anthu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti anthu aya ange achikwanisa kukasira kupona.

Mukupona kwedu kana tikange tazwa nyama dzedu dzeipanda tinofanira kurumba kuenda kuzvibhedhleya zvinenge zviri pasinde uko kwatinonohloiwa pamwe nekupuwa mitombo inoita kuti kana tabatwa ngedenda denda racho ripere.

Muntaraunda dzedu dzetinogara tinona kuti munofanira kungewo mune zvibhehlera izvo zvatinoti kana tazwa mishina dzedu dzeipanda toendayo kuti tinokwanisa kunohinwa mitombo inoita kuti tikwanise kupora.

Muzvibhedhlera tinoona kuti munowanikwawo mibhedha iyo inopihwa vantu avo vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana uye kana vantuvo vakange vaona kana madhokodheya akange aona kuti denda iri iguru muntu uyu anofanira kutombogara kuchibhedhlera achipiwa mitombo ariya kusvikira ava nani.

Muchibhedhlera tinoona kuti zvakakosha maningi kuti zvinge zvichivanikavo pasinde nentaraunda dzatinenge tichigara. Izvo zvinoita kuti tisahamba mumango yakareba kuti tinokwanisa kuona madhogodheya ayo anokwanisa kuti betsera kuti tipore kana tarwara.

Mundau dzatinoponera tinoona kuti munowanikwawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvichirapa antu ayo angangodai achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti antu aya ange achikwanisa kukasira kupona.

Vantu vane chirwere chakadai nematenda emadziso vakofanira kuenda kuzvibhehlera, vopihwa mitombo inoita kudziso madziso avo akwanise kuona zvakanaka.

Kana munhu achinga achizwa zviyaiyo zvaasingazwisisi mukati mwenyama dzedu tinofanire kuenda kuchibhedhlera kuti tindohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti tinge takahlamburika.

Vantu tikazwa nyama dzedu dzeipanda kana dzeitsunya tsunya atifanira kuramba tiri pamuzi pedu tinofanira kuenda pazvibhedhlera zvinenge zviri pasinde tikwanise kuhloiwa pamwe nekupiwa mutombo inoita kuti marwadzo awa adarike.

Vandu kana tikange tanzwa panenge pachipanda mukati mwemi shuna yedu tinofanirwa kurumba kuenda kuzvibhedhleya zvinenge zviri pasinde netsu kuti tikwanise kunohloyiwa tikwanise pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti hosha inenge hatibata ii...

Muntharaunda dzedu dzatinogara kana tikange tazwa zviyayeyo zvatisingazwisisi mukati mwenyama dzedu. Tinofanira kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde uko kwatinokwanisa kundhloyiwa pamwe nokupiwa mutombo wekuti tipone.

Nedzimweni dzenguwa tinoona kuti mundau dzatinogara kana tikange tarwara ngematenda akasiyanasiyana tinofanira kunoona madhokodheya apo vanotihloya nekutipa mitombo inoita kuti tikasire kupona.

Vantu kana vakaneg vachizwa zvirwere zvakasiyana siyana mukati mwenyama dzavo vanofanira kuendawo kuzvibhedhlera kwavanenge vachinopiwa mitombo iye inoita kuti vakwanise kunge vachikasira kupora.

Vantu vakange vazwa nyama dzavo dzei panda tinofanirwa kuenda kuzvibhedhlera kuti tinokwanisa kuhloyiwa pamwe nekupuwa mutombo uyo unoita kuti tikasire kupona apo panenge pechi panda.

Kana tikazwa nyama dzedu dzeipanda tinofanira kuenda kuzvibhedhlera kuti tinokwanisa kupiwa mitombo inoita kuti zviyaiyo izvi zvikwanise kunge zvechipera mukati mwenyana dzedu.

Mundau dzatinogara ngedzimweni dzenguwa kana tikazwa nyama yedu yechitsuna tsuna , tinofanira kuenda kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde apo kuti tinokwanisa kupiwa mitombo pamwe nekuhloiwa kuti tiziye kuti tinombonge tichirwara ngedenda riri.

Vantu vanoita mitambo yekurumba vanofanira kugara vakaqxoka zvihlongo izvo zvinoite kuti vasakuwara munguwa dzavanenga vachiita mijaho yawo, uye vanofanira kugara vane mitombo yavanoshandisa kana vakuwara kuti vakasike kupona..

Mundaraunda dzatinogara kana tikange tazwa kuti tine zviyayiyo zviri kuti nesa mukati me nyama dzedu tinofanirawo kuendawo ku zvi bhedhlera kuti tino hloyiwa pamwe neku puwa mutombo unoita kuti tipone.

Mundau dzedu dzatinogara kana tikange tawirwa nedenda tinofanira kuenda kuzvibhehlera zviri pasinde nesu apo pationokwanisa kunobetserwa nemadhokodheya kuti tikwanise kunge tichipora

Kana tikange tazwa zviyayo mukati mwemishuna yedu tisagare pashi, tinofanira kuenda kuzvibhehlera tinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti denda iri ridarike.

Mukupona kwedu kana tichinge tazwa nyama dzedu dzichinge dzine zviyaiyo tinofanira kurumbawo kuenda kuzvibhledhlera zvinenge zviri pasinde kuti tinokwanisa kunopuwa mitombo iyo inoite kuti tinge tichikwanisa kupona zvakanaka.

Kana tikange tazwa zviyayiyo zvaka wanda wanda mukati mwe nyama dzedu tino fanira kuenda ku zvibhedhleya kuno hloyiwa pamwe neku puwa mitombo iyo inoita kuti tinge tichi kwanisa kupora.

Vantu tikazwa mushuna dzedu dzisingaiti zvakanaka tinokuridzirwa wo kuenda kuzvbhehlera kuti tino hloyiwa nemadhokodheya kana tikaoneka tinedenda rinenge richipona riri munyama dzedu topiwa mutombo unoripedza.

Nedzimweni dzenguwa tikazwa zviyaiyo zvedu mumwiri dzedu zvinenge zvisina kumira zvakanaka unofanira kuende zvibhedhlera uko kwatinokwanisa kunohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo ngemadhokodheya kuti tinge techikasira kupona.

Mundau dzetinogara tinoona kuti tikange tazwa zviyaeyo zvakasiyana siyana tinofanira kurumba kuenda kuzvibhedhlera kuti tinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo iyo inoita kuti tinge tichi kwanisa kupora ngekukasira.

Vantu tikange tanzwa zviyaiyo zvakasiyana siyana mukati mwenyama dzedu tinofanira kuenda kuchibhedhlera apo patinokwanisa kunohloiwa mumwiri bekupiwa mitombo inoita kuti tinge tichikwanisa kupora.

Mundau dzetinogara tinoona kuti munowanikwawo midziyo idzo dzinoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya antu angangodai achirwara ngedenda, netamatenda akasiyana siyana kuti antu ange achikwanisa kukasire kupora

Muntau dzatinogara munowanikwa zvibhedhlera izvo zvinenge zvine midziyo inoshandiswa nemadhokodheya kuhloya vantu pamwe nokubayira mitombo mukati menyama dzedu kuti tikwanise kukasira kupona paya patinenge tawirwa ngentenda.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti muzvibhedhleya makuwanikwawo mitombo pamwe nemichini iyo yava kushandiswa kuhloya vantu vangangodaro veirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Muzvibhedhlera makutoita kuti makuwanikwawo midziyo iyo inoshandiswa nemadhokodheya kurapa vantu pamwe nekuhloya kuti vakangodai vachirwara nedenda riri uye vakangodai vachida mutombo uri kuti vapore.

Muzvibhedhlera makuwanikwawo muchini inoshandiswa ngemadhogodheya kuhloya vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana uye kuti madhogodheya akwanise kuziya kuti muntu uyu angangode echida mutombo wakadini kuti akwanise kupora.

Muzvibhedhleya munowanikwa mudziyo inoshandiswa ngemadhokodheya pavanenga vachihloya kuda kuona kuti muntu uyu ungangodai achirwara nedenda riri uyezve wangodai achida mutombo wakadini kuti apore.

Muzvibhehleya munofanirawo kuonekwa midziyo iyo ingangodai ichishandiswa nemadhokodheya pavanenge vachirapa vanhu vangangodai vachirwara nematenda akasiyanasiyana kuti vantu ava vakwanise kupona.

Mundau dzedu dzetinogara tinoona kuti munowanikwawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvichihloya vantu vachishandisa muchini kuti vakwanise kuziya kuti muntu angangodai achirwara nedenda iri.

Mundau dzetinogara tinoone kuti munowanikwawo zvibhedhlera izvi zvenenge zviine midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa kuhloya vantu enenge echirwra ngematenda akasiyana siyana uyezve kuti madhokodheya akwanise kuziya kuti muntu uyu ungamupe mutombo wakadini kuti akwanise kupora.

Muntu anofanira kugaravo achipiva mitombo iyo inoenderana nekuti vanenge vabatwa ngedenda rakadini mukati mwekupona kwavo. Kuti vange vachikwanisa kupora.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti muzvibhedhlera mwakuwanikwawo midziyo idzo dzakushandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge vachijloya vantu vanenge vechirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vange vachikwanisa kukasira kupora.

Nedzimweni dzenguva tinona kuti mundau dzedu dzatinogara munofanira kunge munezvibhedhlera. Izvo zvinenge zvine michini inoshandiswa kuhloya antu angangodai achirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti akwanise kuziya mitombo yekupa antu kuti vapore.

Eya muzvibhedhlera tinoona kuti makuwanikwa michini idzo dzekushandisa kuhloya antu anongodai echirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu vanonge echikukasira kupona.

Mukupona kwedu tinoona kuti muzvibhedhlera mwanewo midziyo inoshandiswa kuhloya vantu pamwe nemitombo inopihwa vantu vanenge vawanikwa kuti vangangodai vachirwara nehosha yakadini uye vangangodai vachida mutombo wakadini kuti vantu ava vange vachipora ngekukasikira.

Midziyo ino shandiswa mu zvibhedhlera ku hloya vantu vangango dai achirwara nge matenda aka siyana siyana uye kuti madhokodheya akwanise kuziyawo kuti muntu uyu zvanorwara anombo dai achi rwara nge denda riri uye rinoda mutombo wakadi kuti ripere.

Mundau dzatinogara munowanikwao zvibhedhlera izvo zvinenge zvine midziyo inoita zvekuhloya vanthu vangangodai vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti vanthu ava vange vachikwanisa kukasira kupora.

Munharaunda dzedu dzino dzatinogara tinoona kuti munoowanikwawo zvibhehleya izvo zvinenge zviine midziyo inoshandiswa kuhloya vanhu vangangodai vechirwara ngematenda akasiyanasiyana uye kuti madhokodheya aziye kuti munhu unofanirwe kupuwa mutombo wakadini kuti apore.

Eya mundau dzatinogara muzvibhedhlera tinoone kuti maakuwanikwawo midziyo iyo yaakushandiswa nemadhogodheya kuhloya kuti akwanise kuona kuti vantu vangangodai vachirwara ngematenda akadini uye kuti anoda mutombo wakadini.

Tinoona kuti mundau dzatinogara muzvibhedhlera mwatowanikwa midziyo iyo inoshandiswa kuhloya antu anenge achizwa matenda akasiyana siyana kuti antu akasire kupona.

Ndinoona kuti muzvibhedhlera makuwanikwawo mudziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya vantu vanenge vachirwa ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanira kukasira kupona.

Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti muzvibhedhlera mavakuwanikwawo midziyo iyo inoshandiswa kuhloya vantu vangangodai vachirwara nematenda akasiyana-siyana uye kuti madhokodheya akwanise kuziya kuti tomupa mutombo upi kuti apore.

Muzvibhehlera medu tionoona kune maakuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhogodheya yekuhloya vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti vakwanise kuziya kuti muntu uyu angangodai achida mutombo wakadini kuti apore.

Nedzo dzimweni dzenguwa tinoona kuti mundau dzatinogara makuwanika chibhehlera icho chinenge chine michini inoshandiswa kuhloya vanhu vangadai veirwara ngezvitenda zvakasiyanasiyana kuti madhokodheya vakwanise kuziya mitombo yekupa vanhu ava kuti vapore.

Dzimwe ndau dzatino gara tino ona kuti muno wanikwawo zvi bhedhlera izvi zvinenge zvine muchini ino shandiswa nge madhokodheya apo pavanenge ve chirapa vantu vanga ngodai vachi rwara nge matenda aka siyana siyana.

Muzvibhehlera munowanikwawo iyo michini yavakushandiswa kuhloya vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Ana mai vanofanira kuramba vechienda nerumbwana dzavo kuchibhedhlera apo dzechindohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti kana dziine hosha ingangodai yechidzinesa mukati menyama dzavo ikasire kupera.

Vanamai vanofanira kugara vachienda nearumbwana dzavo, vachienda kuzvibhedhlera ,kwedzinenge dzichihloiwa, pamwe nekupiwa mitombo iyo, inoita kuti rumbwana idzi dzikwanise kukurawo dzakahlamburuka.

Anamai anofanirwa kugarawo echiende kuzvibhedhlera nerumbwana apodzinenge dzichinohloyiwa pamwe nekupiwe mitombo inoite kuti dzikure dzisina matenda angangodai echidzibata.

Anamai vanofanira kuendawo nerumbwana dzavo kuzvibhedhlera uko dzinenge dzichinodondedzerwa mitombo mukati memukanwa dzavo kuitira kuti vasazokasira vabatwa ngematenda kudai ngekupona kwavanenge vachiita.

Vana vadodori vanofanira kuenda kuzvibhedhlera vachinopia mitombo iyo inoita kuti vange vachikwanisa kukura zvakanaka vasingabatwi ngematenda akasiyana-siyana.

Midziyo inowanikwa muzvibhedhlera, iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kurapa, anhu ayo angangodai echirwara ngematenda akasiyana-siyana ,kuti vanhu avo vange vachikwanisa kupora ngekukasira.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhogodheya apo pavanenge vachirapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikasira kupona kuti vapetuke kumizi dzawo.

Midziyo inoshamdiswawo ngemadhokodheya kurapa antu ava vangangodai vechirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu vangangodai vechikasira kupora uyezve dzimweni dzenguwa kana vari vantu vanoneseka kuhamba vanopuwa midziyo iyo inovabatsira kuhamba kubva pandau imwe kuenda paneimweni.

Muzvibhehlera munopota muchionekwawo midziyo idzo dzaakupiwa antu vanagangodai vachirwara nemarenje vasikakoni kuti vakwanisee kuhamba kuti akwanise kuhamba kubva pandau imweni kuenda pandau imweni.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya ngemadhokoteya pavanenge vechishandisa kurasha mitombo kana midziyo yevanenge vashandisa pane vamwe varwere kuitira kuti matenda asatapudzikirana kune vamweni varwere vanenge vechiuya.

Midziyo inoshandiswa ngezvibhedhlera ngemadhokodheya pavanenge veida kuhloya kuti mwiri wemunthu uri kupisha zvakadini uye kuti vakwanise kuziya kuti munthu uyu anombodai achirwara ngechirwere chiri.

Mazuva anaya tinoona kuti muzvibhedlera makuvanikwavo midziyo iyo inoshandiswa ngemadhogodheya apo pavangadai vachihloya vantu vangadai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti vantu ana vakwanise kuvanikwa mitombo kuti vakwanise vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya apo vanoshandisa midziyo iyi kurapa anthu ayo anenge echirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vanthu ava vange vachikasira kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya apo pevanenge vechirapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona, vapetuke kumizi dzavo.

Midziyo inoshandiswa ngemadhogodheya kuhloya vantu vangango dai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti vakanise kuzviya kuti muntu uyu angangoda achida mitombo vakadini kuti ange achikwanisa kupora.

Mudziyo inoshandiswa ngemadhokodheya mukati mwezvibhedhlera apo panenge echiishandisa kuhloya kuona kuti muntu angangodei asiri kupisha ere mukati mwemwiri dzawo. Uye kana aona echipisha obva aziya kuti towapa maphilizi akadini kuti apore .

Tinoona kuti muzvibhedlera makuwanikawo midziyo iyo yavakushandiswa nemadhokodheya apo pavanenge vechirapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Midziyo inowanikwa muzvibhedhlera iyo inoshandiswe nemadhokotera kurapa vandu anenge achirwara nematenda asine mazino kuti vandu vange vachikwanisa kusasira kupona .

Midziyo inoshandiswawo muzvibhodhlera ngemadhokodheya antu anenge eshandise midziyo iyi kuhloya kuona kuti munhu uyu ungangodai echida mutombo wakadini kuti amupe ngumbi yechipora mukati mwedenda raanenge echirwara naro .

Muzvibhedhlera, mwaakuwanikwawo midziyo iyo, inopiwa vanthu vaya vanenge, vachirwara ngemarenje, vanthu vanenge vakaguka marenje, kuti vakwanise kunge vechihamba zvakanaka, kudai ngekubva pandau kuenda pane imweni.

Midziyo inoshandiswawo muzvibhedhlera ngemadhokodheya pavanenge vachishandisa midziyo iyi kurape vanthu vanenge vachirwara, ngematenda akasiyana-siyana, kuti vanthu ava vange vachikwanisa kukasira kupona.

Tinoona kuti muzvibhedhlera maanewo midziyo idzo dzaakushandiswa ngemadhokodheya apo paanenge achihloya antu angangodaro eirwara mishuna dzavo dzisingaiti zvakanaka dzinokwanisa kuona kuti chiinyi chingangodai cheirwarisa antu aya.

Midziyo inoshandiswa nemadhokhodheya kunouya vantu vanenge vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti vakwanise kuziya kuti vantu ava vanomboda chiinyi nekurwara nedenda vanoda mutombo wakadini kuti vapore.

Midziyo inoonekwawo muzvibhedhlerayo inoshandiswa pakuhloya ngazi yedu kuonekwa kuti ingadai isina hosha ere, ingambodai ichikona irimwo, uye kana irimwo tobva tapiwa mutombo uyo unoita kuti hosha iyi ikwanise kufa.

Muzvibhedhlera munowanikwawo midziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya anthu, angangodai achirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti vakwanise kuziya kuti munthu uyu ungangodai achirwara ngedenda riri.

Mitombo midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera kurapa antu angangodai eirwara ngematenda akasiyana siyana anosanganisira matenda emagodo uyezve ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti kuzvibhedhlera uku kutori nemudziyo dzinenge dzeipuwe vantu vanenga vachineseka nekuhamba kuti vakwanise kuhambawo zvakanaka.

Midziyo iyo yavakushandiswa nemadhokodheya muzvibhedhlera pavanenge vechishandisa mudziyo iyi kurapa antu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana Kuti vantu ava vange vechikwanisa kukasira kupona.

Midziyo inowanikwawo muzvibhedhlera iyo inoshandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge vechirapa vantu vakangodai vaine matenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasire kupona mune zvakanaka.

Midziyo inoshandiswa muzvibhehleya ngemadhokodheya apo vanenge vechiishandisa midziyo iyi kuhloya antu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakwanise kuziya kuti muntu uyu angangodai achirwara ngedenda ripi.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya pavanenge vechiishandisa kuhloya vantu vanenge vechirwara ngematenda akasiyana siyana nekuti tikwanise kuziya kuti vovapa mitombo yakadini kuti vakasire kupona.

Muzvi bhedhlera tinoona kuti mwaa kuoneka midziyo, iyo yaaku shandiswa ngema dhokodheya kuti vakwanise kunge vachi batsira vanthu, kuti vange vachi kwanisa kukasira kupora. Vopetuke mukati mwemizi yavo kuti vano hlangane neva mweni.

Muzvibhedhleya tinoona kuti makuvanikwa midziyo iyo inoshandiswa ngemadhogodheya apo pavanenge vachirapa vantu. Kuti vantu ava vange vachikwanisa kupora ngekukasira.

Muzvibhedhlera tinoona kuti munoonekwa midziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kurapa vantu vangangodai vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vantu vange vachikasira kupora.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedlera ngemadhokodheya apo pavanenge vachishandisa midziyo iyi kurapa vanhu vanenge vachirwa ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kupora ngekukasira.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya apo pavanenge vachirapa vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupona vapetuke kumizi dzawo.

Midziyo inoshandiswa inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera apo vanenge vachishandisa midziyo iyi kurapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasika kupona vapetuke kumizi dzavo.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhogodheya apo pevanenge vechirape vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakasire kupona uye kuti vakasire kupetuka kumhuri dzavo kunokumana neamweni.

Muzvibhedhlera tinoona kuti mazuva ano makuvanikwavo midziyo idzo dzavakushandiswa ngemadhogodheya. Apo pavanenge vachirapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vantu ava vange vachikasira kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera, nemadhokodheya, pavanenge vachishishandisa midziyo iyi ,kurapa anhu angangodai echirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vantu ava ,vane vachikasira kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhehlera ngemadhogodheya apo vanenge vachishandisa kuhloya vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vakwanise kuziya kuti muntu ungangodai achida mutombo wakadini.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya nemadhokodheya apo vanenge vachishandisa kurapa antu angangodai achirwara ngematenda akasiyana siyana kuita kuti vantu vanokwanisa kukasira kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya apo vanoshandisa midziyo iyi kuhloya vantu kuona kuti ngazi yavo ingadai isina hosha ere ingangodai ichipona irimo uye vobva vaziya kuti vangongodai vachida mitombo yakaitasei kuti vapore.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera nemadhokodheya apo vanenge vachishandisa midziyo iyi kurapa antu pamwe yekuhloya vantu vangangodai vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti antu ava vanenge vachikwanisa kupora.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera kuhloya vantu avo vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana. Kuti vantu ava vange vachikwanisa kupora, uyezve nedzimweni dzenguva tinoona kuti mudziyo iyi inotobatsiravo madhogodheya kuhloya, uye futi kuti akwanise kuziya kuti muntu uyu anoda mutombo vakadini kuti apore.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya pavanenge veishandisa kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vange vachikwanisa kukasira kupora.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera ngemadhogodheya nana mukoti. Apo anenge achishandisa kuchengeteravo mimwe midziyo yavanoshandisa kurapa antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana.

Kune dzimweni dzenguva ,tinowona kuti mazuva anaya kwaane imwe mitombo iyo yawanda yaaku shandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vange vechikwanisa kupora. Tinowona kuti mitombo iyi ino sanganisira mapirisi aya atinomwa kana tine zviyayiyo zvatinenge tichida kupedza mukati menyama yedu.

Mitombo yavayo mazuvano iyo yavakushandiswa kurapawo matenda akasiyana-siyana. Mune dzimweni dzenguva tinoona mitombo iyi inosanganisira maphirizi ayo anoita zvekumwiwa ngemvura kana kutsengiwa, muntu okwanisa kutopora.

Mitombo dzoonekwa mazuwaano iyo yakushandiswawo kurapa matenda yakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisira mapirizi amwe anoita zvekumwiwa ngemvura kuti muntu akasire kupona.

Mitombo yaako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurape matenda akasiyana siyana mukati mwenyama dzedu. Nedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inenge ari maphirizi atinoita zvekumwa nemvura kana kutsenga kuti hosha inenge ichipona iri muropa redu ikwanise kupera.

Mitombo yavako mazuvano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, kuti ange achikwanisa kukasira kupera. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi ayo anoita zvekumwiwa kuti denda ridarike.

Mitombo yava kuwanikwawo mazuwa ano iyo inogona kuuya iri muzvibhodhleya zvinenge zvakadumaidzwa kuti isakaanisa kuchaiwa ngemphepo ngekuti ikangomhesa yachaiwa ngemphepo chete aichatoshandi zvakanaka.

Mitombo yaako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapawo matenda akasiyansiyana anongodai ari matenda egomarara rechibereko uye tinoona kuti mitombo iyi inosanganisirawo mapilizi anonga akavharirwa mumapepa kuti asachaiwa ngemhepo ngekuti nedzimweni dzenguwa haazoshandi zvakanaka.

Mitombo yavako mazuwano iyo inoshandiswa kurapa antu ayo angangidai achirwara ngematenda aka siyan siyana mitombo iyi inosanganisirawo mapirizi ayo anenge akaputirwa mumapepa kuti asachaiwe ngemhepo.

Mitombo iyo inowanikwa mazuwa ano inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana ayo angangodai ari matenda ekurwadziwa ngemundani kana kutozvimba hope chaiko

Mazuwano tinoona kuti kwakuwanikawo mitombo nemaphirizi akasiyana siyana ayo anoshandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana anenge achirwara vantu kuti vantu ava vange vachikasira kupona.

Mitombo yavako mazuwa ano inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inogona kunge ari maphirizi ayo anoita zvekumwiwa nemvura kana kutenga kuti tipone muhosha inotitambudza.

Mitombo iyo yavakuwanikawo mazuva anaya iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguwa mitombo iyi inouya iri muzvigohlera zvakasiyana siyana zvinenge zvakavharwa kuita kuti mitombo yacho isachaiwa ngemhepo.

Mitombo yavako mazuvano iyo inoshandiswa kurapa vantu avo vangodai vachirwara nge hosha dzaka siyana siyana kuti vange vachi kwanisa kukasira kupona nge dzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi ino sanganisira ma pirizi ayo anomwiwa ne mvura kuti antu apore.

Mitombo yavakuwanikwavo mazuwano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo maphirizi ayo anowanikwawo ari muzvigaba kana kuti mumaphepa anenge akaputirwa kuti maphirizi acho asachaiwa ngemhepo kuti arambe achishanda zvakanaka.

Mazuva ano ndinoona kunge kwanewo mitombo yavayo mazuvaano ,inoshandiswa kurapa magotsorwa .Nedzimweni dzenguva tinoona kuti inenge iyi muzvibhohlera zvinenge zvakadumaidzwa zvinoita kuti mitombo iyi osachaiwe ngembepo .

Mitombo yemazuva ano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inonga iri muzvibhedhlera zvinonga zvinodumaidzwa kuti nduma yacho isachaiwa nemhepo kuti zvishande zvanakana.

Mitombo yavako mazuwano ino inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo mitombo yamaphirizi ayo anoita zvekumwiwa nemvura kuti hosha inenge ichipanda mukati mwenyama dzedu ipere.

Mazuwano tinoona kuti kwava nemitombo iyo yakunasirwa mazuvano iyo yakushandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vange vachikwanisa kupona, Uyezve mitombo iyi inosanganisira mitombo yemaphirizi ayo anoita zvekumwiwa nemvura.

Mazuvaano tinowona kuti kwanewo mitombo yaveyemazuvaano uye yaakushandiswa kurapa matenda akasiyana siyana ,mitombo iyi inosanganisira mapirisi anoita zvekunwiwa nemvura kutitinge tichikwanisa kupona.

Mitombo yaveko mazuvaano inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti muntu unge uchikwanisa kupora kubva kunematenda aya dzimweni dzenguva tinowona kuti mitombo iyi inosanganisirwa mapirisi ,aya atinonwa kuti tikwanise kupedza denda.

Mazuwaano tinoona kuti kwane mitombo yechimanje manje iyo yavaku ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inouya iri mumabhodheya akasiyana siyana anenge akadumaidzwa kuti mutombo wakonawo usachaiwa ngemhepo kuti ukwanise kuramba wechishanda zvakanaka.

Mitombo yavayo mazuva ano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana nezvimweni tinoona kuti mitombo iyi inotorapawo beshe chigwinyorewo richikasira kupera.

Mitombo yavako mazuva anaya inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana , ngedzimweni dzenguva tinoone kuti mitombo iyi inenge iri mitombo inoita zvekudzodzwa panenge pechipanda kuti pakasire kupora.

Muntaraunda dzedu dzatinogara zvakakosha maningi kuti vantu vange vachikwanisa kunge vachionawo mitombo yakasiyana -siyana iyo yavanoshandisa kumwa paya pavanenge vasangana nematenda akasiyana -siyana kuti ange achikwanisa kupera.

Mitombo yavayo mazuwano ndiyo inoshandiswa kurape matenda akasiyana-siyana ekuti anenge achikwanisa kupera mukati mwenyama yedu. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi ayo anoita zvekumwiwa nemvura achikwanisa denda ringangodai richitinesa mukati mwenyama yedu.

Mazuvano tinoona kuti kwanewo mitombo yakaita semapilizi inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana dzinongodai dzechipona mukati mwenyama yedu uyezve mitombo idzi dzinoita zvekumwiwa ne mvura kana kutongo tsengiwa dzakadaro kuti hosha inokwanise kunge ichirarama irimunyama yedu ikasire kupera.

Mitombo yamazuvano iyo yakushandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana ngezdimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi irimo muzvibhedhlera inoita zvekumwiwa kana kudzidza panenga peipanda.

Mitombo yavako mazuwano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti muntu ange achikwanisa kupora uye mitombo iyi inosanganisirawo maphirizi ayo anenge arimumapepa akaputirwa kuti asachaiwa ngemhepo.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi inosanganisirawo mitombo iye yakaite mvura mvura inomwiwa kana kudzodzera panenge pachipanda.

Mitombo yaayo mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inofanira kugarawo iri munzvinbo dzinotonhorera kuti ikwanise kuramba ichishanda zvakanaka.

Mitombo iyo yavako wamazuva ano inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi inouyawo ari mapirizi kana yeita yokumwiwa kana kutsenga kuti tikwanise kurapa hosha inonga iri matiri.

Mitombo yavayo mazuvano iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana ngedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi inotorapawo mikuhlani kuti inge ichikwanisa kukasira kupera munyama dzedu.

Mu mitombo ino wanikwawo mu zvibhedhlera iyo ino shandiswa kurapa matenda aka siyana siyana mitombo iyi ino sanganisira mapirizi ayo anoita zveku mwiwa kuti zviyayiyo zva tinenge tinazvo zvipere.

Mazuva ano tnoona kuti kwava nemitombo dzakawanda idzo dzava kushandiswa kurapa matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi inenge iri womapilizi anenge ari muzvigaba zvinenge zvakadumaidziwa kuti asa chayiwa ngemhepo.

Mitombo yavako mazuvaano yava kushandiswa kurapawo vantu vangodai kurwara nge matenda akasiyana siyana kuti vantu vange vachikasira kupora uye mitombo iyi inosanganisira mapilizi nemimwe yakadaro.

Mitombo yavako mazuva ano iyo ino shandiswa kurapa matenda aka siyana siyana mitombo iyi nge dzimweni dze nguva tino ona kuti inongo dai yaka ita ma mvura mvura ino ita kudzodzwa panenge pechi panda kuti papore.

Mitombo yona ye mazuva ano iyo ino shandiswa kurapa matenda aka siyana siyana nge dzimweni dzenguva tino ona kuti mitombo iyi inoita zveku dzodzwa panonge pachi panda kuti pange pachi kwanisa kunyarara.

Mitombo yavako mazuva ano inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vange vachipora. Ngedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi inouya iri muzvibhodhleya zvinonga zvakadumaidzwa kuti zvisachaiva ngemhepo. Nekuti nedzimweni dzenguva haizoshandi zvakanaka.

Utano hwendxondo hwakakosha kuti anhu ange echifunda pamusoro pahwo uye kuti vanhu vakwanise kuziya kuti chiini chingangodai chichikonzeresa kuti vantu vazorware ngendxondo nekuti kana munhu akanga abatwa ngedenda iri upenyu hwake hauchatohambi zvakanaka.

Hutano hwe ndxondo huno kosha kuti tinge tichi funda nge zvahwo izvi zvino itawo kuti mukudai nge muku pona kwedu tino fanira kugara techi ziya kuti vanhu vari kudini kuti tisa sangana ne denda iro nekuti rino gona kushaisha ra mangwani redu.

Mirumbwana dzinofanira kuendawo kuchibhedhlera apo dzechindopiwa mitombo inoita kuti dzikurewo dzakagwinya dzisingabatwi ngematenda akangosiyana-siyana.

Vana vadiki vanofanira kuenda kuzvikorra apo vanenge vechinofundira kutamba neamweni zvakanaka vasingatukani kana kutanana. Uyezve tinoona kuti vafana ava vanofanira kufundiswawo tsika nemagariro edu echivantu.

Rumbwane dzinopera kuendeswawo kuchibhehlera apo padzinenge dzeindobairwa mutombo iyo inoita kuti dzinge dzikwanisa kukura mune zvakanaka dzisingasangani nematambudziko nematenda.

Rumbwana dzinofanira kuenda kuzvikora apo padzinenga dzichinofundira kuita mishando yakasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguva dzinenge dzichitofundiswavo kuti dzinofanirwa kudini kuti dzisabatwa ngematenda.

Ntumbwana dodori kana ndombi Dzichipandwawo nge ngemiri dzawo dzinofanira kuenda kuzvibhedhlera apo dzinenge dzichindokwanisa kurapwa ngemadhokodheya kuti dsinge dzeikwanisa kupora ngekukasira.

Ndumure dzinosisa kuendawo kuzvibhedhlera iyo kwadzinenge dzechienda kuzvibhedhlera iyo kwadzinenge dzechienda kundopuwa mitombo iyo inoita kuti dzinge dzechikwanisa kukura zvakanaka dzisingabatwi ngematenda. Uyezve ngedzimweni dzenguwa tinoonaka kuti madhokodheya anenge achitopawo anamai acho mitombo inoita kuti vakwanise kuchengeta ana awo zvakanaka.

Rumbwana dzinofanira kuendeswawo kuzvibhedhlera kubva padzinenge dzichinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo iyo inoita kuti dzikurewo dzakahlamburuka dzisangokasira dzangobatwa ngematenda.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichienda chizvibhehlera uko kwadzinenge dzichinopiwa mitombo iyo inoita kuti dzinge dzeikwanisa kukura dzakahlamburuka, pasina matenda.

Rumbwana dzinofanira kuendeswavo kuzvibhedhlera apo vanenge vachinorapwa. Paya pavanenge vachizwa nyama dzavo dzese dzichipanda, uyezve kuti vanopiva mutombo inoita kuti vakasire kupona.

Rumbwana dzinofanira kugara dzichiendeswa kuzvibhedhlera kwadzinenge dzichinobairwa mitombo iyo inoita kuti dzingwinyise kukura dzakahlamburuka ,uye dzisangokasira dzangobatwa ngematenda, kudai ngemukupona kwadzo

Ngdzimweni dzenguwa kana tikange tazwa nyama dzedu dzine zviyayiyo zvatisingazwisisi tinofanira kuenda kuzvibhehlera kunohloyiwa pamwe nekupiwa mithombo uye unoita kuti tinge techikwanisa kuti tipore.

Nedzimweni dzenguwa kana tichizwa nyama dzedu dzeipanda tinosisire kuende kuzvibhehlera, zvinenge zviri pasinde apo tinonopihwa midziyo idzo tinokwanisa kuti tihambe kubva pandau imweni kuende pane imweni.

Kana tikazwa nyama dzedu dzeitsuna -tsuna, tinofanira kuenda kuzvibhedhlera kuti tindohloiwa, kuti tionekwe kuti tingadai tichirwara ngedenda rakadini ,uye tobva tapiwa mitombo inoita kuti denda ripore.

Vana mai vano fanira kuramba vachi enda ne rumbwana dzavo ku zvi bhedhlera kwa vanege vechino hloyiwa kuona kuti rumbwana dzavo dzinongo dai dzisina ere ma tenda anokona ari mwadziri uye kuti vakwanise kupihwa mitombo ino dzivirira matenda aya.

Kana tikange tazwa zviyaiyo mukati mwenyama dzedu tinofanira kurumba kuenda kuzvibhadhlera zvinenge zviri pasinde nesu kwetinokwanisa kupiwa mitombo uye inoita kuti tinge tichikwanisa kukasira kupona.

Mukupona kwedu kana tazwa zviyaiyo zvatinenge tisiri kuzwisisa tinofanira kuenda kuzvibhedhlera tinohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inoite kuti denda iri rikasike kupera risati rakombama.

Vantu kana tichinge tazwe zviyaiyo mukati mwenyama dzedu. Tinofanira kuendavo kuzvibhedhlera kuti tinokwanisa kuhloiwa pamwe nekupiva mutombo. Iyo inoita kuti tinge tichikasira kupora ngekukasira.

Vantu kana tikange tichizwa zviyaiyo zvakasiyana-siyana mukati, mwenyama dzedu, tinofanira kuenda kuchibhedhlera zvinenge zviri pasinde nesu tapora.

Nge dzimweni dze nguva kana tika chizwa mishuna dzedu dzeipanda tinoenda ku zvibhedhlera zvinenge zviri pasinde nesu apo patino kwanisa kuno piwa mitombo iyo inoita kuti tikasire kupona.

Kana tikange tichizwa mushuna yedu kupanda tinofanira kuendawo kuzvibhedhlera kwatinokwanisa kuhloiwa pamwe nekuti tinopuwa mutombo inoita kuti zviyaiyo zvatinenge teizwa zvipere.

Mukupona kwedu kana tikange tazwa zviyaiyo tinofanira kurumba kuenda kuzvibhedhlera apo patinonohloyiwa ngemadhokodheya pamwe nekupiwa mitombo inota kuti tikwanise kukasira kupona.

Kana tikange tazwa nyama dzedu dzeipanda. Tinofanira kuenda kuzvibhedhleya apo patinokwanisa kunohloiwa kuti tikwanise kupora ngekukasira, uye futi tikaenda kuchibhedhlera kuti tinopiva mitombo inoita kuti tikasire kupona.

Rumbwana dzinofanirwa kuendeswa kuzvibhedhlera kwadzinemge dzeyi dzechino hloyiwa nemadhokodheya kuti akwanise kuonekwa kuti dzingangodai dziine denda here rimgangodai reyipona riri mukati mwenyama dzavo.

Nedzimweni dzenguva mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichirya mitombo dzinowanikwa mumashango idzo dzinoita kuti tisangokasira kubatwa nematenda akasiyana siyana uyezve kana tikanga tazwe nyama dzedu dzeipanda ngatirumbe kuchibhedhleya tinorapwa.

Ngedzimweni dzenguwa kana tikange tazwe nyama yedu ichipanda tinofanire kuenda kuchibhedhlera kuti tinokwanise kupiwe mitombo inoita kuti denda iri rikasire kupera risati rakura.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana inoita kuti vantu paye patinenge tawirwa ngedenda tinokona kuenda kunotenga mitombo kuti tinogona kutoshandisa tisina kuenda kuchibhedhlera.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo iyo inoshandiswa kurapa vantu vangangodei vachirwara nematenda akasiyana siyana, kunedzimweni dzenguva pamwe tikanzwa nyama dzedu dzine zviyayiyo tinofana kutoenda kuzvitora izvi tinotenga mitombo totonwa totopona pasina kuenda kuzvibhedlera .

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vange vachikwanisa kupora ngekukasira ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo inoonekwa mumazvitoro izvi inosanganisirawo mapirizi, ayo atinomwa kana tine zviyaeyo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguva tinokona kutonotenga mutombo totomwa apo patinenge tichinzwa nyama dzedu dzichidziimba, tobva tatopona.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Kuti vantu tinge tichikwanisa kupora. Mitombo iyi inosanganisirawo maphirisi awo anenge ari mumapepa akavharwa kuti asachaive ngemhepo.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yakasiyana siyana inosanganisirawo mitombo yemapirizi inoita zvekumwiwa nemvura kuti vantu vakwanise kupora kubva matenda ava nenge vachirwara nawo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vange vachikwanisa kupona. Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inogona kunge ari mapilizi atinomwa kuti tikwanise kunyaradze zviyaiyo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana iyo iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti zvitoro izvi zvirutengesa bota zviro zvinopuwa rumbwana dzinenge dzichakadtsonga kuti dzikwanise kunga dzichikura zvakanaka.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo iyoyi munoshandiswa kurapwawo matenda akaiyanasiyana nedzimweni dzenguwa mitombo iyi inenge yakaputirwa mumapepa kuti isachaiwa ngemhepo kuti ikwanise kugara yeishande zvakanaka.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi, inouyawo iri mumabhokisi anenge akavharwa kuti ,isachaiwa ngemphepo.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana kuti vantu vange vachipona. Nedzimweni dzenguva tinoona kti muzvitoro umu munotowanikwawo maphirizi ayo anoitwa zvekutsengiwa kana kunwa ngemvura kuti hosha dzipere.

Zvitoro zvinotengesa mitombo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vange vachikwanisa kupora ngekukasira uye zve mitombo yechingezi dzogona kudetsera yemadziso kana mazino.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyanasiyana uyo unoshandiswa ngeanhu anenge achirwara ngematenda akasiyanasiyana vantu ava vange vachikwanisa kutora uye tinoona kuti mitombo iyi inosanginisirawo mapilizi ayo anoitwa zvekumwiwa kana kutsenga kuti hosha ipere.

Muzvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana iyo inorapawo hosha dzakasiyana siyana. Ngedzimweni dzenguwa tinoone kuti muzvitoro umwu munotowanikwawo michovha iyo ingangodai ichikwanisa kutakura vantu vanenge vachirwara nematenda kuvaendeda kuzvibhedhlera.

Zvitora zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyii inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi anongodai ari mapiritsi anongoita zvekumwiwa nemvura kuti tikwanise kupora.

Zvitoro zvinotengesa mitombo iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Ngedzimweni dzenguva tinoona kuti muzvitoro umu munoonekwawo mitombo iya inenge yakaite mura-mvura inoita zvekumwiwa kana kudzodza panenge pachipanda kuti munhu akwanise kupora.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana kuti paya patinenge tarwara tinokona kurumba kuenda kuchitoro ko tonotenga mutombo wekuzvirapa tobva tatopora pasina kuenda kuchibhedhlera.

Zvitoro zvino tengesa mishonga yaka siyana siyana iyo ino shandiswawo kurapa matenda aka siyana siyana ne dzimweni dze nguva tiona kuti mitombo iyi inonga iri mapirizi anonga aka putirwa asa chaiwa nge mhepo nekuti amwe akachaiwa nge mbepo achato shandi.

Muzvitoro mutengeswe mitombo iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguwa tinoona kuti muzvitoro umu munotowanikwawo mitongo uye inopuwawo arungu anoita dzikwanisewo kuporawo dzakagwinyawo dzisina matenda anodzibata.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo iñoshandiswa lurapa matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi anenge ari mapirizi atinomwa kuti tikwanise kunge techipora.

Muzvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana inoita kuti vanthu vakange varwaravanokona kutoenda kootenga mitombo kuchitoro votomwa votopora vasina kuenda kuzvibhedhlera.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yechizvino zvino inoshandiswa mukurapa matenda akasiyana siyana kuti vanhu vange vachikwanisa kupora ngekukasira, uye mitombo iyi inosanganisira mapirizi anomwiwa ngemvura kana kuite zvekutsenga akadaro.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana zvitoro izvi zvinotengeswa mapirizi neimweni mitombo inoita mvura mvura inoitawa zvekudzodzwa kana ikasire kupora.

Zvitoro zvinotengeserwa mishonga iyo inorapa matenda akasiyana siyana inonga ichirwariwa ngevantu nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi inongodai ari mapirizi anoita zvekumwiwa nemvura muntu otopona denda rake.

Muzvitoro zvotengeswa mutombo yakasiyana siyana iyo inorapawo matenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguwa mitombo iyi inoita zvekudzodzwa panenge peipanda kuti pakasire kunyarara.

Mune dzimweni dzenguwa mu nharaunda mwedu matino gara tinoonawo ma dhokodheya anombouya achi fundisa antu kuti vanofanirwa kudini kuti vasabatwa nema tenda aka siyana siyana uyezve vanenge vachito hleya vantu kuona kuti vangadai vasina ere matenda anopona ari mwavari.

Mundau dzatinogara dzimweni dzenguva tinoona vanamukoti vanombouya vachitifundisa kuti tofanirwa kudii kuti tisabatwa ngematenda. Uye kana tabatwa ngedenda tinofanirwa kunotenga mitombo dzakaita sei uye dzimweni dzenguva vanotouya nemitombo yekupa vantu, kuti vange vachigara nayo kuti vashandise paya pavanenge vachinzwa nyama dzavo dzeipanda.

Mundau dzetinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti madhokodheya anombouyawo achifundisa vanthu kuti vanofanirwa kudini kuti vange vachikwanisa kuzvichengetedza kubva kune matenda akasiyana siyana. Ngedzimweni dzenguwa vanotouya vane mitombo iyo yavanopa vanthu vaanenge vaona kuti vane hosha dziri kuvatambudza.

Muntaraunda mwatinogara dzimweni dzenguwa tinoonawo madhokodheya achiuya achifundiisa vantu kuti vanofanire kudini kuti vazvichengetedze kuhosha dzakasiyana siyana.

Mundau dzatinoponera tinoona kuti madhokodheya anomboita achigumeyo pavanenge vachihloya vantu. Pamweni nekuvafundisa kuti vanofanirwa kudini kuti vasabatwa ngematenda kudai ngekupona kwavo.

Mundau dzetinogara , ngedzimweni dzenguwa tinoona vanamukoti kana madhokodheya, vechihamba vechifundisa vantu, pamusoro pekuchengetedzwa kwematenda, uyezve ngedzimweni dzenguwa vanohamba vechitaurirawo vantu, kuvapa mitombo inoita kuti vantu vechikwanisa kupora.

Mundau dzatinopona tiri tinoona kuti nedzimweni dzenguva madhokodheya anombouya mundau idzi achifundisa vantu kuti vanofanirwa kudini kuti vasabatwa ngematenda akasiyana siyana uye ngedzimweni dzenguva anotopawo vantu mutombo unoita kuti unge vasabatwa ngematenda.

Mumandau dzatinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti vanouye vachifundise antu pamusoro pekuzvichengetedza kubva kumatenda akasiyana siyana izvi zvinoita kuti vantu tigare nyama dzedu dzakahlamburuka.

Mukati mwemitunhu yatinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona antu vanouya kuzotifundisa pamwe nekutihloya kuona kuti tingadayi tisina hosha ere iri kupona iri mukati mwemishuna yedu kuti kana taonekwa tinayo topuwe mitombo yekuti tipore.

Mundau dzetinogara dzimweni dzenguwa tinoona madhokodheya anomboguma app pavanenge vachifundisa vantu kuti vanofanirwa kudini kuti vasabatwa ngematenda akasiyana siyana.

Mundau dzetinogara ngedzimweni dzenguwa tinoona madhokodheya anouya achifundisa anhu pamusoro pekuchengetedzwa miri dzedu kubva kumatenda akasiyana siyana uyeZve pamwe pacho vanotouya vachitipa mutombo uye unoita kuti kana tine zviyaiyo zvatinazvo zvikwanise kupera.

Ngomarara rechibereko ihosha yakashata maningi kudai ngekuti kana ichinge yakubata mukupona kwedu hino tinovanira kugara tichienda kuzvibhedhlera kunohloyiwa unoine kupuwa mutombo unoita kuti usabatwa nechirwere ichi.

Utano hwegomarars rechibereko hwakakosha maningi kuti vanhu vange vachifunga ngezvahwo. Izvi zvinoite kuti vazoziya kuti paya pavanenge vabatwa ngedenda iri vanofanira kuenda kuzvibhedhlera koopuwe mitombo uye maturuzi ekushandisa kuti vange vachikwanisa kupawo kune vanhu vakawanda.

Gomarara rechibereko rakakosha maningi kuti vanthu vagare vachiri chengetedza kubva kwariri. Ngenguwa dzimweni tinofanira kuenda kuzvibhedhleya vachinopuwa mutombo pamwe nematuruzi ekushandisa kuti vasakwanisa kuritapudzira kune amweni.

Gomarara rechibereko ihosha yakashata maningi kuti ingadai ichirarama iri matiri nedzimwe dzenguva tinofanirwa kuenda kuchibhedhlera tichinohloyiwa kuoneka kuti tingori tichinayo here hosha iyi uye tikaonekwa tinayo tinofanirwa kuudza topiwe mutombo wokuti ipere.

Igomarara rechibereko, ihosha inobata anababa naanamai. Ngekudaro anamai naanababa, anosise kugara veiendawo kuzvibhedhlera, vachinohloiwa pamwe nekupiwa mitombo , kana kuti midziyo iyo inoita kuti, vasabatwa ngedenda iri.

Negomarara rechibereko rakakosha kuti vantu vange vachifunda ngezvaro uye vange vachiziya kuti vanokwanisa kuzvidziirira ngeyi kubva kudenda iri nekuti rinokwanisa kutokonzeresa kuti ndaramo yedu itsonge.

Gomarara rechibereko ihosha yakashata maningi kuti ingadai ichipona iri munayama yedu hino tinofanira kuenda kuchipatara tino hinwa mitombo inoita kutu denda iro rikwanise kubva mukati mwenyama yedu.

Gomarara rechibereko idenda rakashata maningi iro rinobata antu akuru hino antu akuru anofanira kumbo anofanira kuramba vachienda kuzvibhedhlera kundohloiwa pamwe nekupiwa mutombo inoita kuti vasabatwa nedenda iri.

Gomarara rechibereko ihosha iyo inobata antu anenge akaita semadzimai nanababa apo ukava, vantu ava ukaona vabatwa ngedenda iri vanofanirwa kuenda kuchibhedhlera kuti vanokwanisa kupiwa mitombo inoita.

Gomarara rechibereko chirwere chakashata maningi kuti chinge chechibata anhu kunyanya anamai nanababa, ngekudaro anamai nanababa anofanira kuendawo kuchibhedhlera kunohloiwa pamwe bekupiwa, kuti vasabatwa nedenda iri.

Gomarara rechibereko idenda rakashata meaningi kuti ringe richipona riri mukati mwenyama dzedu. Hino tinofanira kugara techienda kuzvibhehlera tichindohlowawo kuonekwa kuti tangadei tisina ere denda iri uye kupiwawo midziyo dzatinokwanisa kushandisa kuti tisabatwe nhedenda iri.

Vanthu vanoita mijaho wekurumba kana kutamba, bhora, vanofanira kusisise kugara vachimwe mvura yakawanda. Izvo zvinoita kuti mvura iya inenga yarashika pavanenga vachirumba, inenga yarashika seziya ikwanise kupetuka kubudikidza ngekumwa mvura yakawanda kwavanenga vachiita.

Vantu vaya vanoita mujaho dzekurumba vanofanira kugara vechimwa mvura dzakawanda, kuitira mvura iya inenge yangorashika seziya munguva dziya dzavanenge vachirumba vechiita mijaho yavo.

Eya tinoone kuti vanhu vanoita mitambo yekurumba kana kuti kusimudza masimbi, nedzimweni dzenguva vanofanira kugara vakapfeka izvo zvinoita kuti vakwanise kuita zveshe zvavanenge vachiita vasingakuvari.

Vantu vanoita mujaho wekurumba vanofane kunge vakadhloka zvishongo, izvo zvinoita kuti vasakuwara munguva yavanenge vachiita mijaho yavo uyezve pavanenge vari, vantu ava vanofanirwa kunge vane mitombo dzavanoshandisa, kuitira paya pavanenge vakuwara kuitira kuti vakasire kupona.

Panoitwa mutambo wekurumba kana kukaba bhora unosisa kugara uine mutombo yakasiyana -siyana iyo yavanoshandisa paya pavanenge vakuwara kuti vange vachikwanisa kukasira kupona.

Vantu vanoita mujaho yekurumba anofanira kungewo vainewo mitombo dzavano shandisa kuitira paya pa vanenge vakuvara kuti vakwanise kunge vachi shandisa mitombo idzi kuti vakasire kupora.

Antu anoita mutambo ingadai yekurumba kana kuhamba kunokaba bhora anofanire kungewo vakapfeka zvihlongo izvo zvinoita kuti vakwanise kutatamudza mushuna yawo zcakanaka vasakuwara.

Vanhu vanoita mitambo yekurumba kana kukhaba bhora vanofanira kugara vachimwa mvura yakawanda kuitira mvura iya inenge yarashika seziya pavanenge vachirumba paya kuti ikwanise kuchidzokera mukati mwenyama dzawo.

Vantu vanoitawo mitambo yekurumba vanofanira kugarawo vachimwa mvura yakawanda. Izvo zvinoita kuti vakwanise kudzosera mvura iya inenge yarashika seziya pavanenge vachiita mijaho dzavo.

Vantu vanoita mutambo yekurumba vanofanirwa kunge ivo vakadxoka zvishongo dzinoita kuti nyama dzavo vakwanise kudzitatamudza vasinga kwanisi kukuvara pavanenge veyiita mitombo dzovo.

Vantu vanoita mutambo yekurumba kana kukaba bhora vanofanira kuramba vechimwa mvura yakawanda kuitira mvura iya inorashika seziya pavanenge vechiita mujaho yavo uye zvinoita kuti mishuna dzavo dzigare dzaka hlamburuka

Muchibhehlera tinoona kuti mazuvaano madhokotera ave kushandisa michini iyo inoita kuti ikwanise kuhloya kuona kuti munthu uyu ungangodai achirwara ngedenda riri uye vangamupa mutombo uri kuti apore.

Muzvibhedhlera mwave kuwanikwawo midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya, kuvheneka kana kuhloya kuona kuti munthu uyu, mukati mwengazi yake, mungangodai musina hosha ere inopona irimwo, uye kana iri muropa, toziya kuti tomupa mutombo wakadini kuti hosha iyi ipere.

Muzvibhedhlera tinoona kuti makuwanikwawo mudziyo iyo yavakushandiswa nemadhokodheya kuhloya vamweni kuti vakwanise kuziya kuti muntu uyu ungangodai achida kuone ungangodai achida mutombo wakadini kuti apore.

Muzvibhedhlera munowanikwa midziyo iyo yava kushandiswa namadhokodheya kuhloya vantu vangangove vechirwara nematenda akasiyana-siyana kuti vakwanise kuzia kuti muntu uyu angangove achida mutombo wakadii kuti apore.

Mundau dzatinogara tinona kuti munoonekavo zvibhedhlera izvo zvinenge zvichishandisa midziyo pakuhloya vantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana-siyana, uye kuti madhogodheya akwanise kuziye kuti vantu ava vangangodai vachida mutombo uri kuti vapone.

Pane dzimweni dzenguva tinoona kuti muzvibhehleya munoonekwawo midziyo idzo dzava kushandiswa ngemadhokodheya kuhloya anhu angangodai achirwara ngematenda akasiyanasiyana kuitira vanhu ava vange vachikasika kupona.

Muzvibhedhlera tinoona kuti maakuwanikwao midziyo iyo yava kushandiswa nemadhodheya apo pavanenge vachihloya vanthu pamwe nekutapa vanthu kuti vakwanise kuziya kuti unombodai vanthu ava vachida mitombo yakadini kuti vakasike kupona.

Madhokodheya emazuano ano tinoona kuti akushandisa mimwe michini yeinohloya antu vanongodai vechirwara uye futi yechivabhuira kuti vantu ava vangangodai vechirwara ngedenda riri.

Muzvibhedhlera tinoona kuti makuvanikavo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhogodheya, apo pavanenge vachirapa hosha dzakasiyana-siyana. Kuti vantu vange vachikwanisa kupona.

Mukupona kwedu tinoonawo kuti muzvibhedhlera makuonekwawo mudziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya kuhloya ngazi dzevantu vangangodai vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vanokwanisa kuziya kuti unopa murwere mitombo yakadini.

Mitombo inovanikwavo mumakwasha inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi angangodai ari mashakani embiti, aya anoitwa zvekutwiwa osanganiswa ngemvura votomwa votopona.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti munhu unge uchipora kubva kumatenda aungadai uchirwara nawo. Tinoona kuti mitombo iyi inosanganisirawo vana guku mujupuwawa nedzimweniwo dzakadaro.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vawanikwe vechipora nezvimweni zvenguwa tinoona kuti mitombo iyi inonasirwa nemuchukuwawa nedzimweniwo dzakadaro.

Mitombo inowanikwa mumakwasha inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti vantu vakwanise kunge vechipora uye mitombo iyi nedzimweni dzenguwa inokwanisa kuonekwawo vasina mutuso.

Mitombo ino wanikwa mu mashango iyo ino shandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana kuti dzinge dzichi gera mukati me nyama dzedu nge dzimweni dze nguva tinoona kuti mitombo iyi ino sanganisirawo ma ndimu kana tsangamidzi.

Mitombo inoonekwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi angangodai ari mashakani embiti kana nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswa pakurapa matenda akasiyana-siyana. Ngedzimweni nguwa tinoone kuti mitombo iyi inosanganisire anaguku neimwewo yakadaroko yetinorye nesadza kuti tinge tichitozvirapa kubva kumatenda akasiyana-siyana.

Mitombo inoonekwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vange vachikwanisa kupona. Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti vantu vakutotora mitombo iyi ichitoisima pamuzi pavo kuti paya pavanenge vechida kuishandisa vanoionera pasinde.

Mitombo inowanikwa mumashango yaakugadzira mimwe mitombo yechirungu yemazuva ano inosanganisira maphirizi ayo anozo shandiswa kurapawo matenda akasiyana-siyana.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana, mitombo iyi inosanganisirawo ana ngaka muchukuwawa, guku kana matapa aya anoita zvekuryiwa nesadza

Mitombo inoonekwawo mumagaba inenge yakadumaidzwa nemivharo uye munenge mune mitombo inenge irimo inoita kuti tisachaiwa nemhepo ngekuti nedzimweni dzenguwa inochaiwa nembepo inenge isingachashandi zvakanaka.

Mitombo iyo inoonekwa mumakwasha inoshandise kurapa kurape matenda akasiyana siyana nedsimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi ingangodai ari mapande kana kuti nzinde dzembiti.

Mitombo inoonekwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inozodzwa panenge peipanda kuti pange pachikwanisa kukasira kupora.

Mitombo inowanikwawo mumashongo iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti vantu vakutora mitombo iyo vachitouya nayo pambotso vachitosima kuti paye pavanenge varwara unoiwanira pasinde.

Mitombo inoonekwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi tinongoitora mashakani adzo tosanganisa nemvura totomwa totopora.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inogona kunge ari ana emiti awo atinorya kuti tinge tichipona akaita semundimu nezvimweniwo zvakadaro.

Mitombo inoonekwawo mumakwasha kana mumashango iyo yaakushandiswa kurapa makanda edu kuti ange akaserera uye futi ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inoitwa yekudzodza pane ganda rinenge risikuita zvakanaka.

Mitombo iyo ino wanikwa mu mashango mitombo ino shandiswa kurapa matenda aka siyana siyana nge dzimweni dzenguva tinoona kuti vantu vanorya mitombo iyi kuitira kuti vasango kasira kungo batwa nge matenda.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inoitwa zvekuzodzwa kuningira vechipanda vakwanise kunyarara.

Mitombo inovanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa ngevantu kurapa matenda akasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguva tinoona kuti vantu vazhinji vakutotoravo mitombo iyi kuisima mukati memizi dzavo. Kuitira paya pavanenge varwara vanokwanisa kuona mitombo iyi pasinde.

Mitombo inowanikwawo mumashango, inoshandiswa kurape matenda akasiyan-siyana ngedzimweni dzenguva tinoona kuti vantu vaakutsvake mitombo iyi veienda nayo kumathaundi kuti vanokwanisa kuitengesera vantu vanogareyo makoronyera okwanisa kuwanawo muthuso.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana, kuti ange achikwanisa kupera uyezve vantu vanotora mitombo iyi kuti vakwanise kugara nayo pasinde kuitira paya pevanenge vabatwa ngedenda vaishandise vapore.

Mitombo inowanikwa mumakwasha kana mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vange vechikwanisa kupora nedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inosanganisira ana guku, ngaka netsangamidzi dzinodyiwa ngeantu kuti vange vechikwanisa kupona mumusha dzakaparadzana.

Mitombo inowanikwa mumakwasha inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana .Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti antu anotora mitombo iyi vachiishandisa kuti vange vechikwanisa yooshe mitombo iyi vechiiisa pamuzi pawo paanenge awirwa ngedambudziko vanoionera padhuze.

Mitombo inovanika mumashango iyi inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Ngedzimweni dzenguva tinoona kuti vantu vakutotoravo mitombo iyo vachisima muma mizi mavo kuti kana vakange vazorwara ngedenda vanongoionera pasinde.

Mitombo inowanikwa mumakwasha inoshandiswa kurapa matenda akasiyana- siyana. Ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inosanganisirawo mashakani embiti, mapande kana nzinde dzembiti.

Imwe mitombo ino wanikwa mumashango iyo ishandiswa kurapa matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi ino sanganisirawo vana guku, ngaka muchukuwawa kana matapa.

Mitombo iyo inoonekwa mumakwasha inoshandiswa kurapawo matenda akasiyana siyana. Uye mitombo iyi ngedzimweni dzenguva tinoonawo ichitengeswa mumataundi, vantu vanenge vaenda kumakanyi kundotora mitombo iyi vouya nayo kuti vakwanisewo kuitengesa kuti vaone muthuso.

Mitombo inovanikwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisiravo vana geryani avo anoshandiswa kurapa makanda edu. Apo paanenge achioneka kukwasharara kuti akanise kunge achiserera.

Mitombo ino onekwawo mu makwasha iyo ino shandiswa kurapa matenda aka siyana siyana kuti vantu vange vachi kwanisa kupora nge dzimweni dze nguva tinoona kuti mitombo iyi inozo gumisira ana goko ngaka muchukuwawa ne imweni yakadaro.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo Inoahoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana mitombo iyi muntu ukongotira mashakani adzo vobva vatongosunganisa vantu votomwa votopora.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti inenge ichikwanisa kupera ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti mitombo iyi inosanganisirawo mashakani embiti kana makwati embiti.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo anagedhlani, avo vanoita zvekudzodzwa panenge pachipanda kana kuti inongodzodzwa pane ganda rinenge richiratidza kuti rine hosha iri kupona iri mariri.

Mitombo inoonekwa mumishango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana nedzimweni dzenguwa tinoona kuti vanthu vanotora mashakani embiti kana nzinde nzembiti vosanganisa nemvura vomwa kuti vakwanise kupedza denda ravanenge vachirwara naro.

Mitombo inoonekwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana kuti ange achipera. Mitombo iyi ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti vanhu vanokuma mashakani ayo voshandisa kurape matenda .

Mitombo inovanikwavo mumakwasha inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi anogona kunge ari mashakani embiti mapande kana nzinde dzembiti, idzo dzinoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana.

Mitombo ino oneka mu makwasha iyo ino shandiswa kurapa matenda aka siyana siyana mutombo iyi uno ngodai ari mashakani embiti nzinde kana makwande embiti ano sanganiswa ne mvura tomwa kuti tibve tapora.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi angangodai Ari mashizha embiti, dzinde dzembiti kana mapande izvozvinenge zvichisanganiswa nemvura kuti tikwanise kunga tichimwa mvura yacho iyoyo kuti tipore.

Mitombo yechibhoyi iyo inowanikwa mumashango kana kuti yatinorima kuti tinge techikwanise kuzorya uye techikwanise kuzorapwawo hosha dzakasiyanasiyana idzo dzinoita kuti nyama yedu igare yakagwinya.

Mitombo inovanikwavo mumashango iyo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Nedzimweni dzenguva tinoona kuti mitombo iyi anogona kunge ari mashakani embiti, nzinde dzembiti kana mapande embiti.